Ligara bu mangola manga gu tontoor tiim ko di asaman su bula bula bu rafal anda ayata

Ay jigéen ñuy wëgeh ci teen am xale bu eno pann panam noh bu ñuul am xale yi nekk ci gannaaw de fo am nit bi nekk ci gannaaw ñu wëralee ko ay senge jigéen ñaariña ngi yenante kenn kaa ngi wëgeh.

Li tabax la, tabax guye wone ñaari palanteer. Palanteeri weer la, weer yi na boor ci taxawe daf menni seetu mun ngay gis sa bopp, walal li nekk ci gënnaw. Ci biir seetu bi wala ci bit palanteer bi yaaye gis garab bu nekk ci bennmboor bi ay hobam.

lii palaa ci feixlele mu nekk tabax bu weex di taaxi kaw mu am ay lal yu ndaw ci kanamam ak palansor yu xonko am ay garabbi kokko ningi nekk ci booram

lii ay dàlli góor yu ñuol dalli yuñ defare der dàlli nag mu boka sole fa tank du feeñ dalli góor yu ñuul

ci ak xal bu jigéen mu ngi sol niñuu jiital lu weex ak ci benn morfibu nete ci ganaawam mnga am foto kom moom lim sol ñoo ñu ngi solloo am ay bind yu bula

Palat tur weex, nin ci def malo soos bi ci kaw nun ci def jën mu am ay karot ak nam bi ak kaane am bi sab nikoy oe cu.

Neeti sabar yun rangaleh neeti sabar yi naari ñu gi am nyun ko foote der luma cek morsoyu weex wërale leen ak ay morso yi ñuul beneen bi moomi niñ ko foote der waaye morso bi weex rak leen ko wërale amut morso.

Lii siiwo ndox bu sedd la siwa bu konko am kubir bu bule mu ngi dendak gënn guñ dëpp teg ci ñaari basaŋ ak buumi weñ bala ak pompekaay dendak ñetti siwa yu ngimbalante ñaari siwoyuninu konko benn bi weex am lu nete.

Xeytu xebaar bu am bindu yo xonko am foto nyaari guur yu sol ay lunet. Xebaar bi neg mu ngi tudd de standard.

Stayt sebaar bu weyex am bind yu konko foyte sebaar bimu ngi tudd de standard ni am ay fotoir guure ñaar yisi gunu fes kenntangi solmaxana ñar ñëngi sol ay wenet kngépp mikoro waxay taax.

Xalaa ci feexlokaay buy mu ranale ay otoogu yu xam ne dangay ñew buna neexee tëdd bula neexee nga toog ni daf ndox ci digg bi ku bëgg duggu sangu genn ñëw toog ci toog yi yaa ngi seen ci gannaaw ay mee yu ñax ay garabi koko ni wone asamaan ci mu am kolo bu bule.

keytu xebaar bu weex am bind yu xonko am ay nataal yu góur nataal bi ci gëna fus borooma ngi sol mbubb bu weex takkbaat bi ak nonsa bu ñuu ni daf ci rëddu yu weex keytu xebaarba ngi tudd de standard

Buntu géej di wane gèej bi di wane sufsi di wane jant bi so mu ngi am coloor bu sorans.

Paketu peri, bu tuddu seen forte . paket bi mi nga am ñaari macce , macce bu sungu su bukki ak bu weex. mu am ay bind bind yiñuko dafe macca bu ñuul.

Ndawal gór búy def tagat yaram di daw ci buntu ndox mi wala ci biir ndox mi. Mugii sol mbubu bu xonxu ak tubay bu ñuul .

Raya bu am ñetti kuluur xonko weex ak bulë mu am ci digg bi bind ñum ci bind repoblik parague raaya bi më ngay tekkine raya paragué la moom mooy taxawal paragué fepp

Pot bu werta am lu nete, pot bi am na bind yu weex andak bula, mu amnak ak nit. Pot bi, poti soow la.

ay ndongo daara ñiy jàng toog ci seeni toog teg seeni loxo ci seeni taabul seen jàngalakat bangi taxar ci digg bi xaleye ni ngi xool ci seen biiri kayt ñi ngi sol lu bula ak lu ñuul

Ay garab yuy refetal dakuway, garab yi nak ci ganaw mugii am xop yu werta kessé, si kanam mugii am tontorr, tontorr mo xamneh mugii am wèèx boliko ak nexam sëp.

kartong buñu taxawal kartong bi ci pegg bi mu ngi am kulóor bu nete kuloor bu bula am bindu yu nuul ci kaw mu ngi am kuloor bu ñeexam sep ni binde ku bind yu weex am la xon ko tuuti bind bi mu ngi tudd kubaan

Keytu xibaar bu weex ñi bind ci bind yu ñuul benda yu nuul amna yu rëy amna yu sew mu am juróomi nataale góor gñi naq ki ci digg bi wala ki ci gëna fos mu ngi tuddu Yaya Jammeh.

Dàll wu bula buñu ngëpp dall wi dall koket bu sew ki ko ngëpp mu ngi pentur wehame coloor bu ci ngom dall wi ci gana mngi am rorideo bu weex amlu nete

ndongo daara biy bind ci seen jàngu kaay. Mu ngi joxe genaw di bind, sul lu boulu ngëb binde kaay bu weex diku bind ci kaw tabla bu muul.

Ñaari poti diw yun tek lanteh , pot bu mak ak bu ndaw, bu mak bi fareh suuf bu ndaw bi fareh kaw. Pot bu ndaw bi mugii ameh kulorr bu wèèx ak werta. Pot bu mak bi mugii kulorr bu sun'ngufi ci bukki ak netteh.

Nyeenti ndongo daara yuy dox. ñyaar nyi jigéen leeñ ñyaar ni góor, bu xoole seen kana dingo gis garab yu bari. yu bokkul bu ci deme ni sibi deme ni soto.

tabla yee baane, tabla bi nyung ci bind bind yu weex, mu ngi am nataalu golo mu ci ganaawam mu ngi am ay garab. Li gëna fës ci bind yi mu ngi bind monkey park.

Yoon bu am ñaari Otto, Otto bu bula ak bu wèèx. Otto bu bula ba'ngi daw di dem bu wèèx ba ngi taxaw ci benna bór yi.

Ay bind yu konko mbind mi nuñ ko bind ci nasaraal mu ngi bind tinda bind bi nax ci ganawam mu ngi am ay tubtub yu weex ak tub tub yu doomu taal.

Golo gu éeg ci banxaas, li kor wër ay ñaxla yu werta ci kanamo mu ngi am ay xop yu werta. Golo gi nag mungi éeg ci banxaas bi mu ngi am coloor bu nuul.

auto bi defar yoon , auto bi am na juróom benni tank am na ñaay kuloor, kuloor bu sumb ci bukki ak kuloor bu nete. lu ko wër suufu la waay suuf ci momit kulóor bu sumb ci bukki.

Càakaaba buy dox ci kaw talih jiitu ko di góor gu sol mbubu bu weex tubey bu ñuul dall yu weex topp ci ganaawaom di ay tëggkat yi sol lu sung ci bukki ak tubey bu ñuul topp ko di seetaan di jigeen ake xale.

Ñénti xalèh gór yu watu, wateef yu bokut, wateef yu niro tek bokuñ. Ki watu na mu lèttu layif,.ki watu lèttu raw, kaleh watu dèf ko mu guddu tutti, kaleh watu way komut ko.

Weñ bu guddu guñ jokklanteh suudeh, am yéegaykaay, am ñaari lal. Ci gannawam am néeg bu bulo, am buntu ci booram, am neeg bu weeh ci gannawa gannaw. Ci neeg bu bulo lo bi yung ci bindi ay bindi yu ñunul.